Tini misilete aaniti muuziiqu uduunnicho ikkitinoti gitaarete tenne gitaarra leeltannoha ikkanna ise worranni borsi biifadu albaanni hige noota Tini misile xawissanno.

tini misile leellishshannohu afantino gashshaanonna annuwa giddo mitto ikkanna isino su'masi mutti qu'muti bunu mine yinanniha ikkanna, xaa yannara alati zoonera woy wodiidi zoonera qara gashshaanchooti.

Tini misile leellishshannohu afantino gashshaanonna annuwa yinanniri giddo mitto ikkanna, isino loosino loosubba giddonni mannaho xawo assanni noota leellishshanno misileeti.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro haanjja haqqa woy daro aanna duumaadda gumma shenbe yitte laalitte nootti leelittanno yaatte

Maashinubba tini misilete aana leeltanni nooti maashinubba leellishshanno misileeti tini maashine umo hanxannite yaate hattono woloottu maashinubbano babbaxxino daniti heedhanno

kuri sase seeni uurinori faashine egeensisannore ikkanna kuri seeni uduune fa'nitu ama udunise woy uduunu minise afamasera hasidhe insara uddisiisse leellishshanni no

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro sidaamu affi maxaaffi sette kiffille rosaannotte maxxaffatti isiranno aaniddi qoollatti yaatte

Tini amma'note mine ikkinota leellishshanno misileeti tini misile konne amma'note mine minne gundoonnikkitanna gumulo iillinshoonnikkita leellishshanno misileeti minamino gari addanka baxissanno.

tini misile tekinooleje horonsi'ne giwirinnu laalcho ganba assinanni gara kultannota ikkitanna kowiichono iillinito laamlo kidde gante guma ganba assite kameeelu aana duntanni noote

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro manchu alibbanni maakka qolenno woreenna isi angasinni nno amaxxe dagatte alibba offolle coyiirassi leelishshanno

Quchumu giddo mannu kawa ka"a harani noo lowo manni feefate haranni noohu leellanni nooe sasu gomi xexerisino doogote mereero uurre nooha la"anni noommo.

Albaho riqinanni buuro woyi qiwate iseno babbaxxinore gati lalena fulanore ikko muro gamba assine babbaxxitino hayyo horonsi'ne loonse dikkote shiqqinshenna mannu hidhe budhanote.

Lowonta biiffanno kuulaame kiraarenna footo kiraare ofoshshiinshoonni baycho leellishshanno footooti. kiraare duumonna kolishsho kuula adidhinote. hattono gidigiddaho leeltanno footo haanja haqqe leellishshanno.

Kuni aleennni misilete aana leellanni afannohu ofollinanniwaati woyi boohaarranni mereershaati kuni baychi ofolline yanna saysate woyi boohaarate injaanno garinni loosaminoho

Kuni misilete aana leellannohu su'masi mekuriya marsha yinanniha ikkanna, konni albaanni hawaasi quchumira qara gashshaancho ikke gashshe sa'inoha ikkanna, loosino loossa dagate kulanni hee'reenna.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro leemichchotte sixxi shiimmadu giddo nootti iso cu'midhe qamalicho offolitte nootti leelittanno

Baadiyete quchumara mannu qae nafara togo asse kaajjada haqqinni huxxirano lolahu minira hige eanokki gedeno gaata togo asse biifise dadhano busha ale qole rikki'mi asse.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro moolla jawa baatto aanna kinchchu caallu leellanno arishsho eanno ragaanni higge

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro manchu sidaamu qoqqowira gashshannotte giddo mitto ikaasinni qolotte fooxxa xaaxxire noo

adawu agaraano anansa sidaami daga adawu agaarano seeru uduunne uddidhe woroonni seeda kolishsho caamma wodhite tophiyuu sicco aanansa xaadhidhe leeltanno.

tini maati yinummoro aleenni misilete aana nooti hala'ladunni la'nummoro lowo geeshsha biiffe kaamerunni haa'nooniti tini sirbacho shumulo shundeho duummadu uduunni sidaamimma kulannoho

Tini afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkitinota afantino gashshaano giddo sidaamu qoqqowira qara songaafitte ikkitinoti baabba faantaye kebbedeta yawo e'anna anfanni

Silikete kinchonna charge lawaanno. Silikete giddo wodhinne hee'neennanni gibbanno yaanna noo daaffora leelittannonke chargerera wodhinniro hiikko barranno digibbanno mannu mitti'mie shettikki wonshiraanno

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro beetto harancho qamise udidhe lekkatte seeda guchaamme shamaxxette wodhitte muliicho uuritte nootti

Sumudu kuni misilete leellanni noohu agattote ikkannore loonsan base ikkinota xawissanno misileeti konni sumudira badheenni sase fidale albaanni doobbichu malaati leellanno.

Tini rosaanote, rosaano tini rosu mine ofollate injiinonsa basera ofolte irkirateno injiinonsa barcimira ofolte maxaafansa fante harunsitanni noota leellishshano misileeti.

misile tenne aana nooti tini leellishshannori maati yine tirre noore fiine borreessiniro tini misile kuni qooxeessaho woy ollaho konnira leemmu huxxi leellannaoe

tini misile leelshannohu tele birra ikkitanna, techo shiimunni suuqidhi'ne ga'a dancha hexxo heexxe yitanno sokka sayissannota leellishshanno misile ikkitanna iseno lowo geeshsha biifannote.

Gambooshe assi'nanni woytira biifinse lowo manna haarano gede halashine loonsoni hasaawu bare hara lawano kuni ofolinanni baricimano lowoti no gedeti tene basera.

Tini misile hodhishsha kultannonke kuni hodhishshuno lamu goommi motore lame albaagge hadhanni nootanna kolishsho doogo aana noota leellishanno misileeti yaate

Tini misile leellishshanni afantannohu harrichoho babbaxxino uduunne hogophe badheenni hige harricho ga'nanni haranni noo misile leellishshanni afantanno misileeti tini yaate

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro boohararra loonsoonni bayiichcho lakkittette wonbareera offole waa kurisette aanna wodhdhe xoxoo ittanni noo

Kuni misilete aana leelanni nooere borotenni xawisumoha ikkiro gowaaho diiga wodhitinoti albisira kayinni qura dadhitinoti mitte mayi beeto leeltanni nooe

Kuni doogote aana leellanno manni Sidaamu Gosa mannaati. Korkaatuno udirino uduunni Sidaamaho budu uduneeti. Labbahu gonfa qole urdenna wonqo amaxxe haranna meyat kayinni isira albaanni hadhanni leeltanno.

tini misile sidaamu manni qeexaala qeexaa'lanni fichee cambalaallate ayyaana ayeerrisanna leellishshanno misileeti yaate kuni mannnuno budu uddano uddire angansara siqqo amaxxe no

Kuni misilete aana leelanni nooere borotenni xawisumoha ikkiro roore yanna alichaame gobara afantanota xeenadaame yaamantano angani buniranna wolooturira horonsinanni haqaati

Gobbate deerrinni mixine loonsanni kayinsanni hee'nonnitta haanja muro gado fulte kayisani no jajjabbu mannoti lamu labbalu badhessani huxaho irkisate kaa'lanohu caru no ado fulanohu.

Tini misile leellishshannohu goowaho woy seesaho wodhinannire ikkanna mannu uduunne uddire kairo goowaho wodhinannire ikkanna, iseno lowo geeshsha biifadote roorenka yanna seennu horonsi'ranno.

Maxaafa kuni misilete aana leellanni noonkehe fanne worroonni maxaafaati kuni maxaafu giddosi egenno amadinoho tenne giddosita egenno adhate nabbawa hasiissanno

Tenne misile aana leellanno garinni tini misile leellishshanni noohu safote latishshaati. Kuni safote latishshi hodhishshaho ikkara biifinse loonsoonni doogooti yaate.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro ithiopiyu giddo ruucasinne doddanni noore ruucu xawira haa'noonni yaatte insa dodaanna

Tini misile la'neemmoti ijaaru akkalinohanna akkalino ijaari qooxeessira kinna rootto wolereno akkalinoricho tungoonni base ikkase xawissanno base ikkitinota kultanmo misileeti.

Ayirrado sidaamu sagale ikkitinota buursame loossanni boo manchonna loosantanni noo buursame leeltanno. Haanja sayine giddo waasa worre aanaho buuro dinbanni hee'noonni.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro irisaase qunxxe lamu dannitta shoole shoole danna labbannotta setentta mittowa woroonni

Tini misile sumuda leellishshannota ikkitanna sumudu kunino nibi kalqete baanke yitannoti borro aanaho noota leellishshanno kolishshu kuulinni borreessinoonni borro noote

Kuni leellannohu barahaame baattora ishine massine tungoonniho wolirino babbaxxitino haqqe mite shiimmaadda mite lowiddaannanna hiiqqaqqamino birciqquwa mittowa gamba assine duunnoonni

Sidaamu Bude afirinno daaffira geerichchu heerenna beettu alibbanni buusaho difullanno xaanno leelittanni noo misilera buusaho geerichchu alibaanni fulanna suffinno jawinno Hakko fullanninno

Tini aliidi misile leellishshanni afantanni noonkehu waasaho kuni waasi weesete waasaati konni waasi giddo wahe afantanno tenne wahe qaamattote horonsi'neemmo

Mooticha guwisira lowo kaayyo afisanotta afe beetto Maganisera faarsidhanni no lubbote huuccidhannj baseno maga'note mine labbano kiristinu ama'no harunsano gamba yitanowa.

kuri la'neemmori sidaamu qoqqoowi dagate adawu agaraano ikkitinnori gamba yite xuruuransa amadde uurite noori albaani sicco amadinori uurite leeltanno yaate

tini misile afantino gashshaanonna annuwa leelluishshannota ikkitann atini no gashshaanote giddo mitto ikkinohu itiyophiyu miinju biiro sooreessa ikkinohu ayiimedi shideho

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro hala'lado doogo kobilettinni loonsoonni doogo alenna woroonni higge shiimma shiimma weese leelittanno yaatte

Tini misile leellishshannohu biiro ikkase leellishshanno misile ikkitanna, kunino leellanni noohu bababxxino dani borro borreessinoonita marekisiinsoonni bayichooti, hattono, mullichu woraqatino noota la'a dandiinanni.

tini la'neemo ama qaaqose hanqafidhe albase kolossi yite la"anni noota ikkiturono qaaqise kayiini hagiidhe godo'lanni mushshi yee oso'lanni iima hige la"ayii no.

Mini uduune yinanniri giddo mite tene ikkittano su'maseno jokkete yinanni waa anganiha xalala wodhine hakkini xorshi'nanni angannite lowo geeshsha baxisano la"ate umosi.

Babbaxxitino xagga no tene basera mootimma yawo adhite afamino xaggicho umisi deera agarte dagate gobbate loosse shiqqishanoha summu yine adhine horonsira calla hurre di'ikkittano.

tini misile looso leellishshanno loosu kunino manchu yannate hayyo horonsire diishshote kosho woranni noota leellishshanno tinino yannate hayyo horonsi'nanni garaati

Beettu mitu owaante afirara biiro mare biifote soorreesi ledo hasaawanni hasaphanni noottana giddon no manchi afosi foxodhe heerenanni kawidihu womashshe hiixattanni noosi maratikka?

tini misile tuqu xaadooshshe leellishshannote tuqu xaadooshshi giddono twiiterete yine woshshinannita roore yannara afntino gashshaano horonsidhannota sumudase ikkasi kultanno misileeti

Sidaamu daganna buddessi wiiro sumundoonni maxaaffatti konni maxaaffi aanna seemma udirinno manchinna budu uudunne udidhinno mancho weeshshunna minnu aanasi leellanno

Soojjatu soodanna qutto ceate arrisho ale aliyye ragaani fulte nooti caange leelittanni no doogote qaccerano jawa gaqqe dira amande kayinsonniti no.

Afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwate yineemmori hiikko heedhannoreeti afantino gashshaanonna annuwa loossannohu loosinsa xaadanno baychi nooha lawannohe atera maatiro afootto

tini aliidi misile dancha gede haa'nooniti maa xawissannoro tire kulliro tini misile tennenni la'ne ronseemmori haanja muro baxissannota dancha ikkaseeti

Tini la'neemmo misile leellishshannohu baraha ikkino bayicho gaalu hogowo hogobbara qixxeessinoonniha ikkanna, kuni bayichino lowontanni manchu beettira hee'rate waajishanno bayichooti.

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro hawashshu simintto addisi ababbu 40 kiillo meetire fabirikkaatti isi gido leellannohu mannu haammattu noo

Hala'lado doogo iima kaameelu ququmadu no gede leellanni nooe horosi hodhishshaho horonsi'naniho mannu mite baseni wole base sa"ate lowo geeshsha faayyaho.

Misile xawisaankeri hodhishshaho yaate qoleno darigunni dariga hodhisanni noohu gaallaho misilete anaanni kiironssanni haamattu gaali lowo hogowo hogowante hadhanni leellitanno

loso tini beetto ofolte awukaato, muusenna wole laalo baadiyete abbite quchumaho hirtanni leltanno seemo beettoti tini loosoho worba ikase leelishanno.

Haaro gallani mine minanni hee'nonni baseti tini minu halanyuha lawano culku kinchinni calla uurrinse minanni hee'nonni lame sase xaadinse mitu ollira mitu gariha.

kuri la'neemo seenni fayyimate dhaawira keranchimmansa deera mitte bikkitanna mite bikkantanna bikkante ka'uhu gedensaani gumase laydhannohu elektiroonikisete woye compuuterete widooniiti.

Tini misile leellishshannohu meyaa beetto buna xorshitanni nooha ikkanna, tini beettono xorshitanni noohu bunu adote buna ikkanna, umoseno shaashetenni usudhitinote.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro ayiirado sagale shaaffetta xiilittu giddo nootta lowo manni ittanni anga fee diriirisse noo

Mitte shiima saane aana hayixu hawaawe worroonni. Mittu manchi tenne qolo adhe itara angasi diriirse cu'manni leellanno. Baatoote karroonniti minxaafeno hattonni barra leeltanno.

Tini misilla leeltannohu duuchu dani nna duucha kiiro afidhino muuziiqu uduunnicho ikkitinota gitaare ikkitanna tini misilete aana noo gitaarano duuchu garite.

tini aleenni leeltannno misile maati yine la'niro lowo geeshsa biife kuni seensille leelishshano seennu afire riqqe cala yee noota xawissanno

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro kaammelu uurranno hoowe ikkasse leelishshannonke xeenna ganeenna haammelonno nootti battinyu manninno heera

kuni misilete aana leellannohu badalate chukkamme yinannita ikkitanna buurunni seekkine loonse abbinoonnite lamu maanki mulese no hattono, hogu iima worre abbinoonte.

Babbaxitino daniti haanja muro caaleho biinfileho qaete kayisine qae biifisirate horonsi'nannitta mannu hasirano garini doorshunni loosse qixxeesitu bissa irkisa noonke baalinke.

Babaxitino shaqaxxa woyi uduunne worroonni jawa suuqe leeltanno. Usuunnubbano mini faanchi, lasilaassu agattubba, saamunna jarkunniti, bisu saamuni, hirranni hincilaallubbanna babbaxino uduunni no.

Tini superimaarketete mirte duuno base ikkittanna lowo geeshsha biife dodhate qarrisano geeshsha baxisanori wo'me no bisoho riqqine cuki'nanni gederi, albaho buudhinanniri, dananchoho riqqinannirino hatto.

Seemmo beetto Oromote dagaha budu uduunne uddidhe anga elentonna hayisso amadde ofolte no.oromote daga ayyaana irrecha ayirrisate ofoltino mancho woyi mayaa beetto leellishshanno misileeti.

tini misile sagale leellishshanno tini sagaleno sayeente xe"a ikkitinoti inatanna gattinota labbannoti waajjo lame kasa afidhino sayeenera noota leellishshanno misileeti yaate

tini misle qoxeessa leellishshannota ikkitanna kowiichono beettu mittu dogote aana haranni heereenna xarratenni huxxinoonni huxxxi giddoonni minna noota kultannote yaate

tini misile ko"atte leellishshanno tini ko"atteno seennu wodhannote danaseno duumetenna kirretenni loonsoonnite yaate worroonnihuno hoccu aanaati tini ise ikkase kultanno

Cocacola yaa miridu lasilasi hundani heedhano jawa uurrinsha mirte ikkittanna agatto calla ikkitino daafira meessaneti ledo summu yaano garinni calla horonsira noonkenka heeri.

tini misile ama'no xawissanno misileeti qoleno misilete leellitaa ama'no isiliminnu ama'no harunsaaikewo manni guluphe/ kunbuule maganonsa huucciranna mittu qaaqi haxo gotti yee leellano

Faashinete uduune mannu wolewa heere lae calla daaye dodhara yine suqeteni dooramino uduune fushine ashagulitete udisiinse suntani gobba fushine leellara yine.

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro ane lao garinni tinni gumma maalla hige leinnotti duuwanchu gamaatti shiimmaho mittu mittu gumi

Keere agartanore mannu gobbate daafira dafurtanore kuri gala'labbote bisa woyi adawu agarano yine woshshinanni base bala insara uminsahu ikkinohu deeru deeru noonsa.

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifinokko bayicho hattono, ishintino doogora mannu kawanna ka'a haramanni noota leellishshanno misile ikkitanna, lisitiro loosanno beettino leellanno.

Tini misile kultannohu mininna biirote uduunnichooti kuni uduunnichino bifadonna babbaxino uduunne maaxirate injiinoha ikkinota leellishshanno misileeti mito mito woyte irki'neno ofolla dandiinanni.

Kuni misilete leellanno baaychi gangalatate ikkanno baaycho ikkinota illete leellanno kalaqaminna qooxeessi ledoteno kalaqamu muxxe saada noo base ikkase leellishshanno misileeti.

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro waayi Ganda loonssonnihu uulla murre duunnonnitti maagaarre noo muusseno mule bununno mule noo yaatte

kuni misilete aana leellannohu sidaamu daga qeexaalu amanyooti aan fulte heedheenna kayiinsoonni misile ikkitanna, mannu baalu budunnita uddano uddirino yaate.

Tini misile leellishshannohu lowo geeshsha dubbo ikkino bayichooti, kowiicho roorenka yanna hawarro yannara marre milli yaate waajjishanno, korkaatuno dubbo ikkino daafo itannori hee'ranno daafo.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro moolla jawa baatto kinaamme arru dayiiro iibbilu battinyinni giira fushittannotta labbanno

Tini misile leellishshannohu sidaamu daga diru soorro ayyaana ayiirrisate horoonsidhanno amuraate qeexaalaho yinanniho konni amuraatira mannu budu uduunne uddire anga Qalacconna siqqubba amaxxe noota kultanno misileeti

tini misile looso leelishshano loosu kunino addi addi ogoma afidhino manni mitteenni ganba yite simmintonna shaafa karsiisse loossannoha leellishshanno misileeti

Caalu noo basera rukkasho doogo leelittanni no base boode geeshsha tunsittara ikkitino doohote qanse loonsonnihu culku kinchino lowo geeshsha biifanoho.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro sicconna badooshshe ikke mitte gobba wole gobbawiinni badanno malaateti yinanni isi faayyaho

Jawa hala'lado hijaara hijaarsinanni hee'nonni quchumu giddo kuni hijaari mootimaniha ikka dandaano albaani duuchare hogowino kaameeli daani no mite beettono gilbabe arrishonna xeena holittanotta amaxite hadhani no.

Mannu giwirinna saada horonsire baatto derere hawurani no lame boottara qambaraho yinanniha wore badheni hige halangeteni garafani gidu baatto qotisani no insa wolqa horonsire hawuurani.

tini misile leellishshannorichi maati yinummoha ikkiro danasa waajjullehona cayina ikkikki diganto ikkollana ledonsa kolidduno noo gede la'anniiti noommohu batinyu manni leellanni nooe

tini aleenni nooti lowo geeshsha biiffinnoti lowo geeshsha baxissanno misile maatiro tirre borreessiniro tini odoote yaate odo aara gamba yiino mannaati kuni yate

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro mannu shaaffetta cu'miranni ganbba yiinnohu leelanno umo dugunuune baallunku yaatte koye

Tini misile leellishshannohu dancha gede ikkite biiffe noota haqqicho ikkitanna tini haqqichono minu mule gibbete giddoonni noota ikkitino daafira nafara biifissinote

Rosaano afooho bixaala wodhite kilaasete ofolte no. Xarapheezzu kuulaamoho. seennuno labballuno ofollino. Mittu xarapheezzira mittu Cally ofollinoha lawanni garinni footo kayinsoonni.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro hawassa sumudu hashsha lame seenni naxxalla uddire isiwa hige haranni afammanno

Tini aliiditi misile leellishshanni afantannohu waaho kuni wayi kalaqamunni kaaliiqi kalaqe uyinonke jiro giddonni mitto ikke lowo horo aanninke leellanno

Tinni daga fichche canbaallallatte Barra qeexxaaloho fulitte nooreetti wonqonna siqqo amaxxe qolonna goniffa udirre baatto tunisiiase uure noo jajjabbunna shiimmaddu gattikkinni fulle tenne dagga erennu maasiroonnsa

Beetto horo lulakkote alini eelli geeshsha taalashaho tophiyu manni udirate garano seekkite agadhitino shulbu assite tuge udidhino alini eelli geeshsha lowo geeshsha biifinose.

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro tinni doogo rosiisannotte koleegera aleenni hige tabbori illaalla fushittanno isifaalittettinna huxxu mulella huxxamminnoho

Beetto wonbarette aanna offolitte alibba kawa hiige noo umise dananchi seedaho. Udidhinno uduunni tisheritte kolishsho, kootte duumme udidhe afoo ganbba asidhdhe leelittanno

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro masaarru loosanonna bokisette huuro aanno gede shibba baallannta isera qansaanni inbentereetti

Tini misile looso leellishshanno loosu kunino uduunne loonsanniha woye tokkonsanniha ikkanna diriirsate woye biifisate horonsi'nanniho kaawiyyaho yine woshshinanniho yaate isi

tini misile leellishannorichi maati yiniro mitte meya beetto alba ka'a higge nooti anga sagale loossanni nooti leeltanno tini beetto uddidhinori biifannoreeti

Kuri misilete aana leeltanmo mannooti sidaamu daga xawissanno budu uddano uddidhe xuruurrunni uurrite footo ka'ate amuraatira shiqqino manna ikkitinota misile buuxissanno.

Budu sagale tini buuro laluniha ikko galuniha wore weesete waasa horonsi'ne loonsanni worooni noohu hogaho isino weeseho togoo budu sagale heera danchate.

Manchu harrichu gaare doogote giddoonni sayisanni no. Doogo duumete. Kawanna ka"aanni gorootta hattono dubbu leellanno. gaarete kuntaalate udiinnicho worre hogonbe hee'noonni.

Tenne misile aana leellanno garinni tini misile leellishshanni noohu maxaagaho. Kuni maxaafi macciishshattoha kulie yaanno birxichinni qinaawe shiqe noo maxaafaati.

kuni babbaxitino dhagga hiranniwa ikkanna kuri dhaggano shiqo, qurunfude, barbare woy qaara yineemoti lowo geesha afoonke ittannotinna kuri sagale coomishannonkereeti.

Sidaamu seenni siribbanna wedellu siribittanni affanttanno seennu ummonsa heqottenni gophphe qolo uddire noo wedelluno goffa wodhdhe siqqonsa amaxxe siribbanni afammanno

Tini misile leellishshannohu musiliimete amma'no amma'nitino roduuwi mittimmatenni gamba yite noota leellishshanno misile ikkitanna, insa giddoonnino mitto dancha looso loosinohura baraarsha uytanni no.

Biifisa biifisate yaa mittoricho lowo geeshsha assine injaanno garinni illete biifanno garinni leellannore baala gamba assine biifisate yaate biifisa danchate

Tini misile leellishshannorichi maati yinummoro dawaro kowicho leeltannoeti weese huxxu hoomme minu leellannoe yaate ikkollana yanna arro labbanno illete la'niro

misile tenne aana nooti tini leellishshannori maati yine tirre noore fiine borreessiniro tini misile kunirichi egenshshiisha leellishshanno misileeyi yaate ikkollana biifanno

tini alidi misile adinta faayya gede binoa ike lowore leellishannorichi giddo mitoho tini amaddinori maati yinummoro addi addi minu ofollooti biiffanota

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro beetto ummo loosidhe goowaho shaaribbe xaaxidhe duummo jakeetta udidhe ofolitte oso'littanni nootti leelittanno

Kuni misilete aana leelanni nooere borotenni xawisumoha ikkiro baato loosaranno manchinna haawudhanni nooti lame handa leltanni nooe miru koolishohona mittu bullaho

tini misile sagale leellishshanno sagale tinino masoowete worre t"ante noota beetto fantanni nootanna muleseno lame laastikere anganna gatinori noota mannuno mule noota leellishshanno misileeti

kuni kalaqqonna qoxeesi lowontanni la'nanni woyiite illete baxisannohu sidaami giddo nooha ikkanna kuni bayiichi haanja muro udiirinoha ikkanna kawaani higge weese kaasantinoho.

Sidaamaho fullahano doobbu uurrite ofolte leellitinori xircho baxxinoha afidhinori noosi Sidaamaho tene baserano insa baalu gamba yite no fichee camballaalate ayyaanna ayirrisanni.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro lowo manni duunnamme ofolle noohu shiimmu kayiinni yowolootte aanna uure noo

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro beettu wayii giddo yowolootte aanna offolassinna wayi giddo alaaddo fulitte Heera xawissanno

Gate loonse gatini abbinonni laalcho dikkote mereershira duune hee'nonni kone noyikkiri dino kolishu azimude qurufude bukame mabibare sinde, haycu arado gashe lawinori hamaturi no.

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifanno uduunnicho ikkanna, mannu minesi bababxxitino horora horonsi'rannoha ikkanna, lawishshaho sagale loosirate ikko babbaxxino uduunnicho maaxirate horonsi'neemmo.

Mannu tara tara agadhe marranna mite uurrinsha giddo owaante hasiisano garini uyinanni hee'noni, togo momodo noyikkiha owaante aa baallante basera rosanturo faayyaho.

misile tenne aana nooti tini leellishshannori maati yine tirre noore fiine borreessiniro tini misile kuni egenshshiishshaho konnira la'niro maatiro anfanni

Tini misilete aana leeltanno beetto umose biifanno garinni amaxxitinoti, uddanono biiffannota seeda uddidhinoti, angas lamenta gamba assidhinoti xuma beetto la'anni noommo.

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro kolishsho meemmame saaxine giddo kilaase kilaasete woroonniri biire, marikere, maqasse, woraqattu wkl heeranna leellanno

Borichi woradi giddo saada lukkuwa woleno hatto saada labbinore hayyo yannata horonsi'ne owaante uyinanni xaginsanni hayyo ronsanni mereersha lawani nooe

tini misile leellishshannohu mini uduunne ikkitinori giddo mitto ikkitanna, tenne su'maseno qumi saaxinete yinannita ikkitanna, babbxxino dani uduunne wodhi'nanniwa ikkanna, danaseno duume kuula ganoonnite.

Tini misile leellishshannohu lowontanni jawa ikkino waay haranno doogo ikkitanna wayi giddono jajjabba ikkitino kinna giddose leeltanno, widoonni higeno lowo dubbi leellanni no.

tini maati yinummoro aleenni misilete aana nooti hala'ladunni la'nummoro lowo geeshsha biiffe kaamerunni haa'nooniti tini laalote intannite muzete yineemmoreeti baalunku

Tini shotu garinni mannu wolqa xa'mitukkinni uduune hayishittano uduunichoti Maashinete su'mase lowanderete yinannite ayee uduuneno co"o assite fushite xure holte fushittanote giddo woriro.

Hoowette gidoonni hoomme danchchu garinni kayiinsoonnitti naffaraho addankka biiffanno mitto bayiichcho daaraarcho kayiinsoonihu daraarre noohu leelanno qae biifinsoonni gari daggette

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro lowo batidhdhinnokki suuqqe gido lowo geeshsha batidhinnotte laallo noo manchunno kaammelunni sae haranni noo

tini misile leellishhsannohu afantino gashshaanonna annuwi loosantino loosubba woy loonsara minxoonni mixxa marte towaanyo assitanni noota leellishshanno misile ikkitanna ,tini kayinsara qixxeessinoonni muro ikkkase buuxa dandiinanni.

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro lowo wayi dubbu gidoonni dhoosse haranni mitto bagaammo bayiichcho daye foonichcho ikke kubbanni leelanno

tini maati yinummoro aleenni misilete aana nooti hala'ladunni la'nummoro lowo geeshsha biiffe kaamerunni haa'nooniti tini memote yine woshshinanni waasa meemmissi'nanite

Kuni la'neemohu babadhitino maashinubba wido gammanniri gido mitto ikkanna tene maashine mine calla gobbara fushshinummokkinni horonsira dandineemote ikkase leelishshannonkete yaate.

tini maati yinummoro aleenni misilete aana nooti hala'ladunni la'nummoro lowo geeshsha biiffe kaamerunni haa'nooniti tini huuro aannohu muziiqu uduunni leellannoe gitaareoo lambori

Misilete aana nooti tini koattete tini koattenno lekkate wodhinanni koatteeti buraabburre iikkite lekkate biiffannota ikkitukkinni digattanno qolteno angatenni loonsoonnita ikkitukkinni digattanno.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro mannu geeru mittu heeshsho yiinno mittoho gacco ammadinno beetto qolittenno harichchu aana nootta

kuni muziiqu uduunneeti kuni muuziiqu uduunnino huuro silketenni woye coyyerannorinni haare maccate giddora woleho macciishshantukkinni massanno uduunnichooti woye maccate wodhinanniho

Kuni misilete aana leelanni nooeri Ethiophiyu orto doxete ama'no tawota duke noo qeesenna taawotati kuni duucha woyte ikanohu masiqalu ayaani baraati.

Musiliime woyi isiliminnu amma'no harunsaano baalanti salaattanno no. Rooru manni aleenni waajjo naxala uddirino mulensa jawa uurritinno hawulte no badheenni dubbu leellanno.

Muro tini misilete aana leeltnni noonketi haanja murooti tini muro lowo horo afidhinote muro heedhuro dancha ikkitino ayyare afi'neemmo yaate

Dubbu wo'me gici yee no base tene basera mannuno hoogiro lowo geeshsha biifanote qiidado dilalo affi'nanni togo qooxxeesira horo waajishano.

Caammubba hirranni suuqera batinyu daniri leeltannoreeti. Qodu caammu Shari koaatte hattono toorshiine caammubba leeltanno. Mine fiinanni fayinchino leellanno. Shiima baalde no leeltanno. caammubbate loonsoonni egensiishshubbanano leeltanno.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro orttodokisette ama'notte mineetti walichoho yesuusatti yitte siille kayiise wodhittanno insa mayiirammino amanttanno

Kuni leellannohu hawaassi quchumi giddo afantanno lekkate kaase xawooti. Konni xawi gobbaanni noo ooso godo'lete albaanni balaxote qixxaawo assitanni noota leellishshano misileeti.

Kuni Supperimarkeettete mirteeti tini Supperimarkeettete mirteno dancha gede ashshagante noota su'mase mokoroonete yinannita duumenna haanja kuulaame borronni borreessinoonni ikkase xawissanno

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori doogo hala'lado leeltanni nooe hayso biiffinotino no

Kuni aleenni misilete aana leellanni afamanni noonke uduunni faashine xawisannoho tini faashinete yinneemmoti gobbanke e'anno yannara haarore ikkite daggannote yaate

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro shiimmaddu qaaqulli mimittu anga amade waajjo qamise uddire noori leellanno yaatte

tini aliidi misile dancha gede haa'nooniti maa xawissannoro tire kulliro tini misile tini budi sagale wo'ma labbannoti ninke sidaami sagaleeti

Tini la'neemmo misile sidaamu miidiy neetiworke ragaanni sa'anni noo odoo ikkase leellishshanno televizhineeti tenne odoo gobbate giddooddinna gobbate gobbaayidi manni cooyi'ranni afamanno.

tini misile manna ganba yee ofolle nooha insano dirame barcimu aana ofolle mitte haja aana hasaawanni nooha leellishshannote albaansaanino no

egenshiishsha yaa mayyaate yiniha ikkiro egenshiishshu maaho horo aanno yiniha ikkiro egenshiishshu Anno horo maati yiniha ikkiro egenshiishshu leellinokkiha xawisate lowo horo aanno

kuni la'neemohu amma'note mine ikkanna kuni isira albaani qolle woronnihu wole egenshiishshaati wolere xawisannoho hakkonne amma'note mine xawisannohu kayiini ko"ee jawunni xaanfooniho imaanni qolle.

Tini misilete aana leeltanni nooti sidaamu bunu lekkate kaase godo'laano uddidhanno uddanooti. hatto tenne uddano lamu manchi amadde leellishshanni no yaate.

Afantino gashshaanonna annuwa tini misile leellishshanni noonkehu gobbankeha qara gshshaancho ikkinohu doctor abiyi ahimedihunn wolu mittu qotisira ofolle noohu leellanno

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro beetto ummo qunqurisidhe horo kolishidhe bainootti goowaho gumma xaaxidhe la'anni nootta xawissanno

Babbaxxitinore kuri giddooni udi'nanni uduune woyi shiimadu daimotira shuma woyi deo gargarate loonse fushinoni uduuneti tene horonsira hananfukkini batirani batirenna lemo diro di'ikkano.

tini misile biifado doogo aana maye beetto xila amaxxite injiitino doogora hadhanni nootanna sidaammunniha budu uduunne uddidhinota ikkase leellishshanno misileeti

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro gereechcho daamma doogotte qacce higge hayiisso ittanni leelittanno kiinnammette giddonni yaatte

Yanaasincho ikkitte dage noo sagaleetti isenno irixibbette chipsettenna juussette wkl Heedhanna iinttanni woyiitte coomittanno garri garri qaaqoho naa uyiira dibaxisaanno

Su'nile giddose amadinotta mannu duucha woyte uduune udire gobbara hige fullano woyte horonsiranotta shitote yineemmo superimaarketete mirte giddo mitete ane baxisanoe ise.

tini misile sagale leellishshanno tini sagaleno hawaawete yinannita xeense worreenna sayyinete intanni geded biifinsoonita mannuno cu'miranni noota leellishshano misileeti tini

Giwirinna giwirinnaho yineemmohu mitte gobba giddo heeranno manni baatto loosirenna saada ce"e galannoha ikkiro konne giwirinnaho yine woshshineemmo yaate giwirinnu danchaho

Hawaasa faayyimate golinni fullahano manna fulahisiisani afantano uurrinsha kulano jawa insa xawisha ikkinoho su'mudaho ale Taabbori tulo hinge marrani widooni no uurrinshati .

kuri la'neemori mitte hirate duuno noowa ikkanna tenne duunora kiisete womaashsha amada hoongiha ikkirro nafa iibiri yinanni batooshu doogo widoonni baantanni.

tini aleenni leeltanno misile maati yiniro biifinse haa'noni misile xawisssannore aanche kuleemmona nabawi tini kaasete godo'leeti godo'laanono mitteenni gamba yite nooti leelltannoe anera

Tini shiwo giddoseni qolle sayinsannite boombe labbanote shaqqado ikkitino daafira xawabba saysano xusho woyi shiwo giddoseni qolle minira eessi'nanni xawabbaho.

Kone lamurichi no umihunni maashinete yinanniti xawaabbu wolqanni loosanoti stofe yinanniti layinkihunni ise iima wore sagale raisi'nanniti midancho woyi biradiate no

Kuni aleenni misilete aana leellanni afamanni noonkeri minninna biiirote uduunni giddonni mitto ikkinori wombarenna kurse leellishshanni afantanni noonke misileeti tini

Muuziiqa tini misile leellishshanni noohu muuziiqaho muuziiqu duucha horo afirinoho muuziiqa godo'la lowo geeshsha danchate muuziiqu duuchu danihu afamanni lleellanno

tini roso leellishshanno misileeti konni rosi albaanni lamu manni sae haranna leellishshanno waalchoho kayeenni footo mannunnita kayeensoonnite huxxano huxxame no yaate

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifado ikkino bayicho adhanna adhamate amanyoote ikkito maasso ikko hattonna labbeemme pirogiraame heedhuha ikkiro loonsanni loosubbaati.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro doogotte qaccera huxxu mule lukkichcho waajjo xoxoraamme afuurre xinqidhanni nootti leelittanno

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro lame qaaqulli gogu uduunne udirre anga mitte elentto amadeenna umo xiyoottenni amaxxe noo

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro duuchchu danni laallo saffu aanna worre duunnonnitti ganbba yiitte ittatte iinjjittue noo yaatte

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro dikkotte gudummaallira mannu Hira adhe mitu hiranna mitu hidhanni afammannotta kulittanno yaatte

Tini misile leellishshannohu mannu babbaxxino garinni loonse worroonni uduunnicho ikkanna konne uduunnicho horonsi'neemmohu, mittu coy gurdame woy usurame giwinkeha ikkiro hakkoye tirate horonsi'neemmo.

Boode geeshsha diro albira qole xiiwino labbali geera ikkara boode geeshsha marinokku manadu asse seema tuqe udire anga urde asse amaxino gari lowo xirchamo olamancho janna lawanoho.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro beettu calichchisi xexxerisu aanna ofolee harikkinni alibba kawa hiige uurre nnotti

gallanni mine kuni la'neemohu gallanni mine ikkanna minu gidooni heereenna nafara woyi gobaayiido gudinse hudhine beeshine aguroonita la"a dandiineemo yaate.

tini la'neemoti elektiroonikisete giddo mite ikitiyooti komputerete yinayite albaseenni key boardete yinayiiti isera qanseenna ise leddo dhaade loossanoti nooti leeltanonke

Tini leeltannoti borronna misile basu labbanno misile noota ikkitanna mitto looso woy egensiishsha loonsara hasi'ne kalanqoonni sumudanna malaate ikkinota kultanno misileeti.

Daddalo daddaloho yaa hiranna hidhate amanyoote daddaloho yineemmo yaate tini misilete aana leeltannonketi bulle safarte hirtanninna hidhanni noo mannaati yaate

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro mancho geerichcho sidaamunniha buddu uudunne udidhdhe siqqichcho amaxxitte umo awuubbinnotti offolitte nootta

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro lowo hala'ladu minnira lowo manni offolitte noo insa alibbanni sasu manni noo

Hawaasi kuchumi giddo afantanno harancho yanna giddo looso hanaffino mikita bununna aysikireme yine su'minoonni looso mule daraaro haqqenna borro worroonni taappeelli hattono miniido biifinsori leellanno.

Tini aliidi misile leellishshanni afantanni noonkehu lame manchonna sasu goommi motore leellishshanno misileeti tini sasu goommi motore hodhishshaho yine woshshineemmo

tini misile xawisannori maati yinummoha ikkiro tini lame gobba badooshshe seekite kultanno hakkuri giddo afiriku baandeeri feenni kulanno yine hendanni

kuni kalaqonna qoxeesu giddo mitto ikkinohu kalaqamunna kayiinseenna fultino haqqe noowa ikke la"anno mannira lowonta baxisanno bayiicho ikke leellannoho yaate

Kuri babbaxitino bisohonna umoho buurdhinanni babbaxitino dani buurattootinna riqqinanni buurooti kuri bisoho uytanno horo luphiima ikkansanni lowo batooshshinni afantanno uduunnichooti.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro danchu garinni mannu heeranno qae loosire mi'nne miinjjire heerannotta kulittanno tinni misile

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro gorichaammete giddonni weesse lowotti duunnamme nootti leelittanno weesse sagalimmatte lowo horo uyiittannotta ikkasse xawissanno

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro manchu uduunne gaammareenniha udirre xiricho kayiissire alibba ereedda lossirinnohu leelanno yaatte

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifadu beetti hayiisote aana ofolle nooha leellishshanno misile ikkitanna, isino angate sa"ate wodhinohu, waajjo bolaale qodhinoho.

misilete aanaanni leelitaatti jajaba baribare shefeleti yinannite iseno tataayinsse duucha ginboollara wonshinenna wonshshinanni hee'noonnita leellishanno misileeti qoleno meentunna qaaquullu leellitanno

Maashinubba maashinubba yaa mayyaate maashinubba mayi horo afidhino maashinubba mayinni loonsanni maashinubbatee loonsanni loosi giddonni afoottori heeraaha ikkiro mitto ame xawisie

Base tini lowo geeshsha injittanote baxisanono minano biifinse minoniti no hattono haanja muro haqqe no, worooni gidu moolinohu no jawa geeshsha biifanohu.

Kuni misilete aana leellannohu hodhishshaho yaate hodhishshu giddonnino mitte ikkitinoti bishikiliitete yinani te yaate, iserano aleenni hige mitte ise misile leeltanno yaate.

kuni misilete aana leellanni noohu mineho, isno daddalu mine ikkanna , iimasiinni qolle suntoonnihu egenshiishshu haanja borronni borreessinoonniho hattono sagalete mine ikkasi kulanno.

Meentu kuri budu uduune udire xawoho gangalottote baseta lamenti callotu hagiidhanni xexeqani ni roore waajjo dana roortino xiwawete udano udire no kuneti

Sidaamu daganna dagoomi qoqqowi mootima songaffitte baabba faantaye kebbedeti dagate albaanni kae uurritecoydhanni noota qiniitticho angase ale qolte kaayse cooydhinota xawissanno misileeti.

kuni misilete aana leellannohu lame seenni uddire biifinoreeti, lamenti budu uddano uddirino, badhensaanni hige biifannohu haanja hayiissonni qoqowaminohu danchu nafari leellanno.

Kuni la'neemohu danchu mini giddo wonbare, laptopete yineemo komputerenna hatte komputere worroonni xaraphesi woy kurse nooha ikkanna lowonta biifanno bayiichooti

Labbalu umo biifisirano woyi haxirano mine ikke leellano kone mine lamu ooso lamu oosora umu danancho biifissani no mitu isini gude qeele massino.

tini aleenni leeltanno misile maati yiniro biifinse haa'noni misile xawisssannore aanche kuleemmona nabawi tini intanni sagaleeti dana duumete timaatime yaamantanno

Mannu mite baseni wole base sa"ara hasiriro kaameella konr hodhishshaho horonsirano roore yanna hodhishshu kaameella togootta seekkine amada noonke ayee woyteno.

tini misile leellishshannohu fooncoho yinanni waa ikkanna ikke dirranni no garino lowontanni baxisannoho, duuchu manni togoo bayiichono mare footo ka'a hattono gangalata hasi'ranno bayichooti.

Sidaamu afoo yaano maxaafa borroteni qixxeesine rosano ilamara meessi afiini egenno duune woronni gedenna ledote wole sokka maarekkisiisonni gede hexxo assoommo kone lae.

Saada jawa wodhine hayiso alaa'linanni qanchoti kuni giddo lalu siitta gereewu wili'lu gereerewunnihu hattono caalu biifanohu lowo noo base lae hagiidhoommo ani.

Tini silkete gidfo woy tenne horoonsi'nanni bilbili korogira afantanno horo woy babbaxxeewo horo uytanno applikashiineeti iseno biiffannonna worroonni gari injaanoho.

Tene basera muziiqu uduune dirre woronni gitare mite uurrinse woronni, mite wombareno duumo dana afidhinoti no, hattono woloottuno babbaxxitino daniri noo gedeti leellittanni noohu.

tini misile owaante uyiinanni base giddo mitte ikkitinota barcimma seekkine dirre worroonnita ofollinannihuno iriki'nannihuno baxisanno garinni dirame noota ikkase kultannote

Tini misile leellishshannohu Ooso sidaamu sicco amaddinori asipaaltete aananni serkese loossanni hadhanni noota leellishshanno misile ikkitanna, worroonnino sidaamu budi uddano uddidhinoreeti.

Seenu bashonni faashine harunsano gari baxxinoho mereerti isini agudhi, kawani gurani nooti wiqqi assite udidhino umu iimano lowore ledino kalaqamuhu iima.

tini misile giwirinnu laalcho ikkinoha qunqumado shaana leellishshannote isino dancha gede biife itate iillinohanna baxisannoha leellishshano misileeti togo loonsiro hudeno diheedhanno

kuni egenshiishshaho kuni egesnhiishshino kameela hayeeshshinanniwanmn abiifinsanniwa kulannnohonna mannu daye hasirino haja tidhannownna kameelaho hasiiissanno owaante afirannowa ikkasi kulanno egenshiishshaati

Tini misile la'neemmoti leellishshanke gede ikkiro, dubba saadaati. Tini dubbu saada lalu sircho labbannote. Xaaxanxhu buudi nooseta ikkite kalaqamu hayisso ittanni no.

Mannu lekkate kawaase ikke harunsano garinna isi baxano lekkate gaamo ikke irkisano gari lowo geeshsha maala'lisanoho itophiyu dagahu xaano ise la"aniwe no mannu kuneti.

Kuni misilete aana leellannohu babbaxxino dani uduunnicho ikkanna, konne babbaxxino dani uduunnicho mittoricho kurkure fanate horonsi'nanniha ikkanna isino lowo geeshsha qaramorichooti.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro computerette minne ise giddo duuchcha footta kayiinse woroonnitti mayiittinna labbahu footto nootta kulittanno

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro shoolu manni mittowa uure labbalu kootte udidhenna seennu wajjo qamise uddire noo

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro kk mine mi'natte afi'nanni uduunni loosammanno fabirikkaatti baallankare hakko marre dihoonganni yaatte

Kuri la'neemo manooti ijaara ijaarsitara dageyoore ikkite ijaara ijarsiisiranno manchi ledo woye hajo la"anonsa bissa ledo hasaabe taashitara hasaabbanni nooreeti.

Togori lowo geeshsha dihaatomanoreti xa mannu kuni ofolle noohu ikkinohu hagiiru heerenna babbaxxino dani ago gamba assire agatto agani noo gedeti hagiidhanni.

Tini baatirete tini baatireno xawaabba uyiitannote roorenka agaraanote anga heedhannote danase duumenna kolishshote kasuno noosete yaate xeertote nooha leellishate kaa'litannonke

Duuwancho haqqicho mule lame saa leelttanoe. Mitte kolishshonna waajjo afidhinote woyi barro saati lankiti duume coodhittaameeti. Haqqe batinye no insano duuwancho, daadakko, baarzaafenna woloottu kalaqamu haqqe leeltanno.

Tenne misile aana la'anni noomori konni woroonni nooreeri isinno ethiophiyu goboomu minisiterichi misilenna medemer yaanohu isi boreesino maxaafi leelanni nooe

kuni manni ogimmansa horonsire babbadhino dani uduune loosa woye seekka dandaanno manaati kuni mannino loosannori giddo mittu dancha biifanno dhilteeti.

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma meenti anga siqqo amando. Uddanna uddirinoti qolo, wodaare, hayissonna haqale caammuwa qodhe asfaaltete fule yakkisa ni no.

Dubbu saada dubbu saadaati yineemmoti dubboho heedhe dubbo minensa assidhe dubboho galtannoreeti yaate tini misilete aana leeltannoti qorkete yineemmote yaate

Tini misilete la'neemmoti misile lowo geeshsha baxissannoti rosaanote roso leellishshanno mittu dani uduunne baalu uddidhino lowonta baxissanno biiffanno danchate faayyate rosaano

Maggaara minu giddoonni qolle suntoonni, daallasa seekine seesiinse karroonni, duuu kuuli boo minxaafe , waajjo burritte fooxa algaho aanaanni worroonnihu. maggaarraja usurre farsha yaannokki gede assinoonni.

Kuri la'neemori umo loosi'nani woyiite losi'nara albaani balanxe hayiishi'nooni umo mooshirate e'nanni maashine kaksete yinanita ikkitanna tene maashine roore woyiite seenu horonsiranno

Kuni quchumaho quchumu kuni addintanni biifannonna lophanni no quchuma ikkasi buuxisiissanni nooti illete leeltanno hajooti konni quchumi giddoonni hadhanno kameella leeltanno.

Kuri xaggate kororima ,qurufude, gosote hayxe lawinore dooniyu giddo worooniha hirate fanoniha lawano mannu iso hasiranohu daaye koe hirano manchira woxe e"e isi kuri giddoni hasiranoha hidhe hara dandaanotta xawisano.

Kuni mite mite basera doogo biife loossatinotera lekkate iima ikko angate iima te'ne noonsari shotu garinni horonsidhe basete base sa"ate horonsidhano hodhishshati

Kuni manchu sidaamaho wosicho lawanoe gashshancho alini federaleteni daye hasaawa assani nooha lawano daga gamba yte noowa goowaho sidaamu qolo suxino anga huuro gotti assanoricho amaxino.

Tini misile leellishshannohu kalaqonna qooxeessa yineemmo bayicho ikkanna, ko bayichi lowontanni biifado ikkino foonchi aliidinni dirranni noota leellishshanno misile ikkitanno.

Maashine yaa duucha horo afidhino togo yineemmo woyiteno maashine addi addi loosira horo uyitannonke kurino horose koppe assatenna babbaxxitino hajubbara hossanno

tini aleenni noo misile maati yiniro leellishshannorichi aane nooreeti yaate tini misile tini borrote woy gaazexaho mannu afanno gede duunne worrronni

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro lamunku sienna iseetti adhaminkuyi leemo diro ikeennansa ayiirisiranni afammanno konne bayiichcho yaatte

tini aleenni nooti lowo geeshsha biiffinnoti lowo geeshsha baxissanno misile maatiro tirre borreessiniro tini intanni lowonta biiffanno laalooti yaate tini

Tini duuno superimaarketete mirte gamba assine dikkote mereersha kalanqonni garati bisoho riqate hattono wole wole hajora hosanore buurima horonsi'nannire gamba assinoni tene dikkora.

Kuni seesaho woye biinfileho kuni seesi woyi biinfili madarikete aana soofa, awawa, seesu hocconna woleno konne lawannore horonsi'ne biifinse he'nooni.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro beetto addankka biiffe seessinotti aleenni waajjo udidhe kolishsho bolaalle qodhitte uurittinnotti

Misilete aana leellannonkehu kuri mannu mitte maate ikkansa leellishshanno mannaati insanno lowo geeshsha biiffanno maate ikkansa oosonsa amaddinonna umonsa amadino gari xawissanno.

Lowo geeshsha biifano annati kuni leellani noohu mootimate gashshaancho lawanoe coyibba seekke buuxanoha lawano ikki xiinxallanni no gari baxxanoho ge"e ofolino garino baxisanoho.

tini aleenni nooti lowo geeshsha biiffinnoti lowo geeshsha baxissanno misile maatiro tirre borreessiniro tini sumudu ewelimma maatiro lellishshannote konnira lowo geeshsha faayyate

Daddalo daddaloho yaa mayyaate daddalo mayra daddallanni daddalo daddallannihu mayraati daddalo daddala hoongiro marichi qarri heeranno yite hadatto daddalu danchaho

Hayyonna bude tini misile leellisghshanni noohu sidaamu dagaha uddirate dana ikkinoha leellishshanno misileeti tinino lowo geeshsha baxissannote yaate qolonna gonfu

Kuni qooxeessanna olla leellishshawo misileeti kuni qooxeessuno sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma hunda hawaasi quchumi. giddo taaboori ilaali mule afantanno doogooti yaate

Kuni aleenni misilete aana leellanni afamanni noohu mineho woyi gallanni mineeti kuni minu woyi gallanni mini seekkine amaxxa hoongiro digaraho

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro ithiopiyu foolisse mitto minne duunnamme noohu lowo adarashshe giddo noohu afammanno yatte mine

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro haqqenna haqqette giddo noo weessette gobbaanni roore leelittannoti reejju haqqeti yaatte

Misilette leellanonkeri duuchu danni uduuneetti roorenkanni luphi yee leellannori giira giidhinanni gede bushshuniinna siwiilunni loonsoonniho wolurino buna gafi'nannirinna sagale qishi'nannire hiranni darigaatti

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro leellannonni noohu jawu wayi lolahanni mitto dariga dayi gottimma bayiichcho foonichcho ikke kubbassi

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro angatte aanna buudhinaanni shitto lame lamu dannitti nootta xawissanno woloottunno uulla heerenna

Tini misile la'neemmoti kultannonkehu haqqicho ikkitanna tinni haqqichono shomboqqote haqqinni seekkinoonni suusulleeti roore anga tenne ooso ufuuffanni babbaxitino huuro kalaqqanni ufuuffanno suusulleeti.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro ama'notte mine mannu kaliiqa magansirranni kae uure ille xinbii'le nootta xawissanno

Lame ooso misilete aana nooti labballu oosooti kuri oos giddo mittu beetti suusulle ufuufanni mittu qole kaaynni qitaarete yinanni mooziiqu uduunnichooti.

Tini misile leellishshannohu lowontanni biife leellannoha lame manna ikkanna, isino sidaamu budenna balchooma agadhino garinni footo ka"anni noota leellishshanno misileeti.

tini maati yinummoro aleenni misilete aana nooti hala'ladunni la'nummoro lowo geeshsha biiffe kaamerunni haa'nooniti tini lame meichu wilii'li haranni nooti leeltannoe

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori kalaqonna qooxeessaho way foonchi biifannohu dirranni no

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro aannu Amma sase seenni mittu qaaqqi uudunne mittu danniha udirre noori noo

Kuni misilete aana leellannohu shaana harrichoho hogowe mittu bayiichini wole bayicho haranni noota leellishshanno misileeti, haranni noo doogono asipaaltete aanaati.

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifado ikkino bayicho woy mine ikkanna, illeteno ikko ofollateno lowo geeshsha baxisanno bayichooti, minu giddoonnino xarapheessunna wonbareno leeltanno.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro kaammelu kuninno iddunna idayiichchonniha ikkassi aannaanni daraaricho woreenna seese nooha xawissanno

Umu danancho kuni misilete aana leellannonkehu umu dananchi lowo geeshsha assine biifinse amandoonnihu leellannonke yaate umu danancho aannnohu maganoho yaate

Sidaami baatto gottima eafulcho ikkitino daafira roore anga doogotenna waayi buusa qarri heerano roore basera xa kuni manni jawu waayi worooni haranohu heerenanni shooli mitteenni fulanni no buusa ,togoo qarruwa base baallate file tira danchate.

Minenna gallanni mine kuni misiete aana leellanni afamanni noohu mineho kuni mini lowo geeshsha ikke biifino mini leellanni noonke yaate

tini misile leellishshannohu meemote yine woshhsinannita ikkitanna, tini meemono roorenkanni amuwu horonsi'rannota ikkitanna sagale loosi'ranno woyte horonsi'rannota ikkitanna, kura gumunni badateno roorenkanni horonsi'nannite.

kuni la'neemohu amma'note mine ikkanna kuni amma'note mini noohuno shawwaati shawwa giddono sidisti kiilo yaamame woshshamaano qooxeesa ikkasi xawisanno yaate.

Misilete aana la'neemmohu gobba heeranno biifado saadaati itannohu haayiissotenna mu'rote heerannohuno dubbu biife heeranno baseraati buudisinna gishesi lowo geeshsha baxisanno.

Misilete aana leellannohu loosu bayicho ikkanna, mannu loosu bayichinni hare higiro bababxxino uduunnicho abbire maaxiranno bayichooti, lawishshaho, labitope, loosu uduunnicho lawinore wodhannowaati.

Lamu faaxaammu geeri daguncho. uddidhe anga siqqo siwiilunnita amaddino. halli worora dancha sidaamu gonfa wodhite leeltanno. badhensaanni haqqe leeltanno. mittu manchiti amandotti cuubeno leeltanno.

Sicconna badooshe yineemmohu togooholla xa kunni tophiyu daga gobbate gobbani heedhanoti insa xawisanoha sicco badde qasidhe itophiyu qansicha ikkase xawisanni noo Ameriku gobbara.

Daddalo kuni misilete aana leellanni noo udduunnichi daddaloho shiqqi assinoonni uduunnichooti daddalo daddala lowo geeshsha danchate qolteno lowo horo afidhinote

Tini aliidi misile leellishshanni noonkehu godo'lete tini godo'leno lekkate kaase godo'leeti lekkate kaase godo'le gobbate lowo horo aatenni egennantinote yaate

Tophiyunnihu rosu Ministerchi Birihaanu Neggihunna lamu woloottu manni shaete aanna uurrite hedo xawissanni leeltanno. Darguno rosu mine ikkasi badheensaanni leeltanno waajjo boorde xawissanno.

tini aliidi misile dancha gede haa'nooniti maa xawissannoro tire kulliro tini misile fashshine woy xaagicho aannohu mannu tenne misile aana noota kultanno

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro doogo leeltannoe bukaame qiriccunni lonsoonni huxxinna biifinsoonnihu baadiyete quchumi leellannoe yaate

Tini misile afantino gashshaanonna annuwa xawissanno ikkirono tini misile poletiku mannooti doorshu daafira mittimmate hasaawa assitara e'anni noota xawissanno misileeti